babeti balle oyo bolakisi biso, moko asimbi moninga naye, naba mosusu namoni nde neti balingi basimba ye

awa namoni bolakisi biso ba mapapa balataka yango ,batu nionso mibali na basi

namoni bolakisi biso na mesa oyo sahani batiye biloko ya koliya eza kitoko ezalaka bien na sante ya mutu

na moni bolakisi biso miasi mibale moko atomboli bebe naye mosusu aza kanga suki

Awa namoni nakati ya saani, namoni balambi makayabo nafumbwa, namoni na pilipili eza nakati ya sauce, soki olye fumbwa eza ndunda moko kitoko yaba africain.

awa namoni bolakisi biso biloko oyo ezalaka biloko ya kosala ba epice na kati ya biloko ya koliya esalaka biloko kitoko

awa balakisi biso moutou azo teka masango na balabala nabatou mosousou bazoteka pembeni bilamba ya kolata

Awa na moni, bolakisi biso na mesa biloko ya kolia, ba piment, ba fruites, pizza na biloko mosusu.

Awa namoni balakisi biso saani. Na kati ya saani namoni kwanga basi bakati. Na pondu pembeni, na musone pembeni.

awa balikisi biso moteur ya v6 moteur oyo eza moteur ya motoka namoni moteur yango bakangi a coter

Namoni awa bolakisi biso, bafoto oyo, bandako yamilayi, namituka ezo tambola nabalabala, na moto etelemi pembeni.

awa na moni ba joeurs baza kati ya sport bango mibale baza na liboso na ba mosusu mibale baza na sima

Awa bolakisi biso mwana mwasi oyo atelemi, suki naye eza mulayi, yepe aza pembe.

namoni eloko oyo bo lakisi biso eza sapatu, sapatu ya mibali eza ya basi te

Awa namoni basapato, eza ya basi oyo balataka eza ya mibali te.

Batu oyo bavandi na mesa bazo lia, banza nde ba beti bale, naba sani na bango namoni loso na ba musuni, na ba choux

awa namoni bolakisi biso ba tomate esi bakoli balambaka yango na biloko ya koliya

namoni awa bolakisi biso moutou azokende pembeni ya balabala na mitouka ezo kende na kati ya balabala

Awa namoni balakisi biso ba mapapa ,bakangi yango na kati ya sachet ,bazo teka

awa namoni balakisi biso eza na kati ya boutique, bazo teka ba mafuta ya kopakola nzoto pona ezala kitiko

mwana mwasi oyo atelemi awa, namoni alati biloko na kati ya kingo naye neti nde eza ba chenette ya culture naturelle

Awa namoni bolakisi biso livre oyo ba dessiner basi mibale na mobali moko eza nde neti livre eza ya ko tanga Anglais

ba milangi oyo misatu eza ba vin ya komela namoni ndenge batiye awa baza neti bazo teka

Namoni bolakisi biso foto oyo ya mibali misatu batelemi balati eloko telikolo mibale balati culote na mosusu alati pantalon.

awa namoni bolakisi biso mutuka kitoko namoni na kati ya mutuka oyo mtu azo kumba yango

Awa balakisi biso boutique, bazo teka bilamba ya basi ya ma puta.

awa namoni balakisi biso biloko oyo eza bakiti bafandelaka naba mesa naba kiti misusu ya mabaya.

namoni awa photo ya bana mibale bafokami bafokamisi likolo moko bazo tala liboso

na moni basi oyo baza mibale bazo ata bakokani te moko ba kangiye suki ya meche na mosusu ba kangiye meche

awa namoni bolakisi biso biloko oyo ya koliya pondou, misuni na pilipili eza kitoko pona koliya.

Timoni eza valise, batiyaka bilamba nakati yakolata, batiyaka pe na basapatu.

Namoni bolakisi biso photo oyo, eza berceau ya mwana muke, ya kolala.

Awa namoni bolakisi biso bafoto oyo, mama atomboli bana misatu, bana mibale balali nase yamakolo naye.

Foto oyo ba pesi biso eza mutuka ba bengaka yango bisi namoni mutu azo kota na bisi oyo etelemi na balabala.

Namoni awa balakisi biso eloko oyo elati robe ya boubou, eza mannequin, elati eza naba couleurs ya.

Na moni awa, ndako kitoko, eza ya pembe, na ba escaliers ya mwindo, na moni batu mingi bazo kota na ndako.

namoni bolakisi biso awa, photo oyo eza ya chainette, basi balataka, na mibali balataka

na moni eloko oyo bolakisi biso awa eza eloko eloko yaba mwasi bakolaka na kigo eza e perle eza na couleur mibale

na moni photo oyo bo lakisi biso, eza mama a fandi na kiti ba kangiye suku kitoko makasi

awa namoni bolakisi biso ba foto oyo eza biloko ya koliya na komema batou balingi baliya

Namoni awa bolakisi biso quartier oyo ,namoni ba ndako na ba lopango na balabala liboso na'ngo

sapato oyo bolakisi biso, na moni eza sapato ya sandales, eza sapato ya mibali, na moni eza na couleur ya bleu na chocolat ba tie yango awa,....

eloko oyo balakisi biso awa eza ya koliya ba pomme de tere naba misuni batiye naba epice batiye na sauce mouke

Namoni awa bolakisi biso basi misatu, balati bilamba ekokani, moko alati matalatala.

awa namoni libosonangayi bolakisi mutu oyo azalokola nganga bakangiye suku atiye nabalangi nanzotonaye alatibasapato te

biloko oyo bo lakisi biso na moni mbisi naba makemba ba kausi na pundu pembeni na biloko mosusu pembeni

awa photo tomoni awa omoni mwana mwasi azanamwana naye yamwasi atomboliye mamanaye alati ma linette nabakangiye suki yabameshe namwana nayebakangiye suki

Awa namoni bolakisi biso photo Oyo. Eza Bato baza na kati ya église bazosambela Nzambe.

awa na moni ba photo ba lakisi biso awa namoni eza mwasi na mobali bazo mela masanga

awa namoni lokolo moko ya sapato balataka yango, eza ya mibali na basi balataka pe eza na couleur ya bleu eza na basinga te.

awa namoni bolakisi biso ma photos oyo eza ba mafuta moko kitoko bapakolaka na nzoto

namoni awa balakisibiso photo oyo moni ezamobali bakatiye suki pembeni azamundele alati eloko yamatoi

namoni photo oyo eza mannequin, elati robe ya bubu ya couleur ya muindo, na orange, batelemi eza nakati ya boutique

awa namoni bolakisi biso bilanga ya pondu pondu eza legume moko kitoko eza lisaka makila nokinoki

namoni awa batu baza nakati ya camion baza batu ebele ba mosusu baza likolo ba mosusu baza nase pe nakati baza ba mibali na basi

namoni bolakisi biso awa mama atelemi na mwana naye na pembi naye namoni cantine na liboso naye namoni kiti ya kovanda

Namoni eloko oyo balakisi ngayi, eza chainette yakolata nakingo, namoni eza na couleur ya jaune, na medaille.

Awa namoni bolakisi biso, ba sapato oyo eza liboso na biso eza ya basi balataka, eza

Awa namoni bo lakisi biso ba photos oyo ezalaka ya basi nde ba lataka soki bakoti nde na ba période

Ada balakisi biso biloko eza na kati mbila oyo basalaka na yango mafuta ya mbila.

namoni awa foto oyo eza ya manequin alati robe kitoko eza robe ya mulali eza naba couleur y bleu

namoni photo oyo bo lakisi biso , namoni molangi ya masanga ya beaufort, na verre, eza na kati masanga ya ndambo, na motoka etelemi pembeni

Awa namoni balakisi biso ba fruit moko kitoko; Anana, naba payipayi naba wota melone naba nguba.

Awa! oyo batelemi pembeni yalopango, eza mobali namwasi, balati ba pantalon ya mwindu, mobali asimbi loketo naye.

awa na moni mituka e'telemi na balabala na moni na batu ba telemi kote wana kuna na ndaku moko na moni pembeni ya balabala na ba zente eza sima ya ndaku

Namoni mafuta oyo balakisi biso, eza mafuta yakopakola nzoto, soki mutu apakoli mafuta oyo nzato ezalaka kitoko makasi, ezalaka bien makasi.

Na moni moto azo pakola langi na ndako na ye po ezala kitoko.

Awa balakisi biso mutu oyo atelemi aza nakati ya classe namoni azo koma na tableau.

awa namoni bolakisi biso photo oyo ya batou baza naki ya ndakou oyo namoni moko atelemi nabatou baza nasima naye bazo landa ye azo loba na micro

Namoni eloko oyo bolakisi biso awa liboso na ngai eza cheval ,bato bamataka na ngo na mokongo batiaka singa bato bakende

Namoni bolakisi bisoawa voiture etelemi na balabala ya mabele, na kati mutu aza té

he ndaku oyo tomoni eza ndaku oyo esika ba tekaka ba chene ya basi na mibali

Awa namoni bolakisi biso awa, namoni ndako, eza neti bazotonga yango, bato Baza nakati te, eza nabafenetre yamabende

Namoni awa bolakisi biso piscine na ndakou ya moulayi ya etage naba paillotte batou bafandi nakati.

namoni bolakisi biso mwana oyo baza na sima ya class moko aza na sac naye na mokongo naya mobali balati ba mapapa

namoni batu bolakisi biso awa namoni eza mibali na mwasi namoni ba mosusu basi mibale bavandi nase na mwana ya muke pembeni nabango

Camion oyo tomoni eza monene, pembeni nango namoni bazo tonga étage, eza na kati ya balabala ezo kende.

awa na moni mafuta eza mafuta yako pakola esalaka nzoto kitoko makasi soki opakoli yango na nzoto okozala bien

Awa namoni bolakisi biso ndako oyo, eza ndako yanzambe, esika batu bakendaka kosambela, eza yaba catholic.

Bakiti oyo tomoni eza yakovandela, eza ya pembe na mesa, nasima mesa ya mwidu.

namoni awa bolakisi biso ndaku oyo liboso na biso eza ndaku ya kolala na lati ezalaka naba kiti na bitanda na biloko nyonso

verre oyo tomoni nakati batiye masanga ya guinness ezalaka mwindu ezalaku bololo.

awa namoni bolakisi biso ba sahani oyo ekitani eza na mesa sahani moko batiye soso oyo mosusu ba fritte.

awa na moni ba lakisi biso photo oyo na moni eza nde lokola botique ba zo' teka bamafuta na basavons na biloko ebele

Namoni balakisi biso ba photo oyo na moni ba mamans oyo bazo bina, na moni balati yango na kingo, bamususu bakangi yango na suki

awa balakisi biso photo oyonamoni mwana afandi nakiti azo seka asimbi poncarte ya airtel

biloko oyo nazo mona ,eza biloko ya koliya namoni mbisi namoni na makemba na salade pembeni na tomate na mayonnaise eza biloko ya koliya ya kitoko.

awa namoni eza nde neti eza nakati ya salon divan moko na oreillet moko nase naba rido na porte.

awa namoni bolakisi biso eloko oyo eza papillon ezalaka

Eloko oyo bazo lakisa biso eza ba crayons ,ba crayons eza na ba couleurs ekokani té, mais eza na ba couleur ya gris, vert, rouge ,eza biloko ya kokoma na kati ya cahier ou bien na kati ya ardoise

namoni awa foto ya batu mutu mojko namoniye nayebye aza president ya congo brazaville kombo naye sassou namoni atelemi azo loba te atelemi azosala eloko mokote

awa namoni bolakisi biso soso eza na kati ya matiti ezoluka biloko ya kolya soso eza soni moko kitoko

Awa liboso na ngai namoni mutuka ,ya rang rover etelemi liboso , awa na balabala

awa namoni bolakisi biso libosonangayi nazotala motoka etelemi mosalanango komema batu nakati

Namoni awa balakisi biso mitoka ebele na batu ebele bazo kende na balabala oyo basi na mibali na bato mosusu

Awa namoni bolakisi biso,, foto oyo, eza mutuka munene, ya camion ememaka masanga.

awa bolakisi biso eza ba mikate batiye na likolo ya mesa bamelaka ngo naba ti, na fanta naba jus

Awa liboso nangayi namoni, zando bazoteka bamatungulu naba aye, namoni nabatu ebele kuna na sima bazoteka biloko mususu

Namoni awa bolakisi biso bilamba yakolata yapembe, ekokani, eya pembe na mwindu, na chainette

awa namoni nakati ya sahani batiye biloko yakoliya salade yango eza bitungulu avocat na poivron.

mutu oyo atelemi awa eza mobali, alingi a mata moto naye, amemi pe biloko mosusu na sima

awa namoni bolakisi biso mikenji eza nakati ya bassin balambaka yango ezalaka kitoko po na kolya

na moni bolakisi biso ba tata oyo ya mindele misatu moko azo seka ba lati kitoko makasi

awa na moni bo lakisi biso tata oyo aza tata ya mboka aza chef coutimier ya mboka na bango

tomoni bolakisi biso mwasi oyo kitoko avandi naye azo seka alati ba eloko ya loboko alati ba bague alati ba chenette na kingo

awa to moni mutu to moni ma kolo naye kaka ma kolo naye elati sapatu mais likolo to so mona likolo te tozo mona na mutu te

Awa namoni bazoteka nanasi, naba avocat namoni eza mine, nababitabe oyo bazoteka, mutu azoteka namoni

Na moni ndako ya etage ya molai, eza na couleur ya chocolat. .

Awa namoni bolakisi biso ba mamans mibale ,moko alati robe na mosusu alati pantalon ya jeans bazo seka na sima na bango namoni mobali

Namoni bolakisi biso batu Oyo baza nakati yandaku ya Nzambe papa Oyo atelemi awa azolakisa bango

oyo namoni mbwa atelemi azana se ya nzete

awa namoni bolakisi biso lupangu oyo kitoko nakati yango namoni etage ya kitoko

awa namoni bolakisi biso mayi, na village pembeni na ba ndako nakati ya village.

Namoni legume oyo, babengaka yango nalingala ndunda, eza legume kitoko, soki mutu abeli ezangi makila, ezongisaka makila nokinoki.

Awa namoni bolakisi biso, photo Oyo eza na kati ya nzando, namoni bato baza na kati, bazo Teka biloko. Na basi baza na kati na mibali.

awa namoni bo lakisi biso, eza na kati ya restaurant, namoni ba kiti na meza, likolo ya mesa namoni sani na verre.

Namoni eloko oyo eza sapatu yabasi, eza sapato moko kaka, yamibale eza te, soki yamibale batiyaki yango wapi nayebite, namoni balakisi biso sapato moko kaka.

he namoni bolakisi biso awa ba photo oyo namoni mesa yama bale nakiti yaba pneux na matiti nase.

Awa namoni photo balakisi biso awa namoni eza bilanga ya pondu ,namoni nde esika mutu asali bilanga

Mafuta oyo eza ya ko pakola na nzoto ya basi ezalaka kitoko po na batu

awa namoni mutu oyo balakisi biso namoni eza nde neti mwana apesi biso mukongo bakangiye suki.

namoni biloko bazolakisa biso awa namoni ba avocat namoni mayebo namoni ba ba nyanya namoni naba poirreau

Awa bolakisi biso ba chainette ya ko lata na kingo.

awa namoni lapin mibale moko efandi na nzete basimbi eloko, bazolya

namoni bolakisi biso photo oyo ba mama mikolo mibale na mobali pembeni na bango bavandi.

Namoni bana oyo mibale, namoni bazo kende classe, namoni aza mwana mwasi ya muke na mwana mobali ya muke, namoni mwana mobali aza na gourde, ba kangi, bango mibale ba kangi ba zolo

Na moni lokolo moko ya sapato ya motane.

namoni photo bolakisi biso namoni moutou azo tambola na balabala alati elamba ya mwindou na sapatou ya mwindou

namoni motuka balakisi ngayi awa, eza na katikati ya balabala ya mabele ezo kende eza na pneux na sima yango batou bafandaka na kati.

Awa na moni batu misatu ba fandi moko alali na mesa ba mususu bafandi ,moko ati loboko na mutu.

awa namoni bolakisi biso ba sisoso ba sosiso basalakango na misuni ya ngulu ya ngombe ezalaka kitoko

na moni awa bo lakisi biso, ba tie biloko yako lia na mesaa na moni kwanga, pondu, tomson, na frites na biloko mosusu eza pembeni

Balakisi ngai awa ,eza ba sapatu ya mibali bakangi ba singa ya sapatu na basi pe balataka

namoni awa bo lakisi biso, mwana mokie avandi, ba kangi ye suki, azo koma na ardoise

Namoni eloko oyo bolakisi biso, namoni eza ndeke, avandi naye atye makolo naye nase, aza nakingo ya mulayi, afungoli munoko naye.

Awa bolakisi biso awa ndako munene ya Super marché esika bazo teka biloko Nyoso.

Eloko oyo basalisaka yango pona kosala ndunda, po mayi ekita nase, ndunda Etiskala likolo.

namoni mwasi oyo aza nakati ya salon bakangiye suki apesi biso mukongo na mosusu aza na likolo naye azomona lisu moko kaka.

Awa namoni balakisi biso mulangi oyo, nakati eza mafuta yaba bébé yakopakola.

namoni biloko batiye nasahani eza soso batiye naba epice ebele esi batumbi ye na biloko ya koliyesa pembeni

namoni bolakisi biso foto oyo eza mafuta ya monganga esalaka nzoto kitoko.

Awa namoni bolakisi biso, batu oyo bavandi, bana nabatu mikolo, basaleli mwana muke anniversaire, naba cadeau naye eza likolo yamesa.

namoni awa bo lakisi biso ba kiti, ba kiti eza libanda, namoni eza ya mabende

namoni batu oyo mibali namoni batomboli voiture baza mibale bazo sala voiture oyo namoni nde baza neti ba mecanicien.

biloko oyo namoni awa eza biloko ya tradition africaine eza bilokoyo balataka na loboko na kingo eza biloko batu nyonso balataka ba mama ,basi

na moni photo oyo bo lakisi biso na moni batu ba vandi ebele basi nami bali balati ba iniforme

namoni awa bolakisi biso photo oyo na moni ba policie ba kangi moibi na moni ba tomboli ye

awa bazoteka ba mafuta ya kolamba biloko ya koliya ba mikate na biloko mosusu

namoni bolakisi biso ndaku oyo ya etage eza ya mulayi eza ndaku ya kolala nakati

awa na moni bolakisi biso photo oyo na moni camion eza na katikati ya balabala nasimanango ba nzete moko yamulayi makasi

Awa namoni bolakisi biso, eza nakati ya Quartier, kuna napembeni namoni bandako yamilayi, na awa liboso namoni ndako moko yamukuse.

namoni bato mibale, baza na ba cahiers, ba kangi ba zolo, moko aza mundele, mwasi ya mundele, mosusu aza mobali ya moindo, namoni ba telemi

Na moni ba mituka ebele ba voitures na ba bus, na batu ebele bazo tambola na moni na convoyeur atelemi.

namoni foto oyo eza mutuka ezo tambola nakati ya balabala namomi mutu azo kumba yango namoni pembeni ya mutuka batu bazo teka ba parapluies ezaebele nakati ya balabala ok.

Awa balakisi biso ba judoka moko ati moninga na ye na se.

Na kati ya saani oyo ba lakisi biso ndunda na kati ba tie ba mbisi na piment

Eloko bolakisi biso awa, eza restaurant, soki nayoki nzala nakendeke kolia.

awa namoni bolakisi biso ndaku oyo nakati ya ndaku tomoni salon kitoko na mesa na ba verre mibale likolo ya mesa

omoni awa na balabala awa pembeni lopango moko kitoko nakati yango ba nzete moko ya milayi pe ya mikuse

Awa na moni balakisi biso mutuka eza na kati ya balabala ezo kende, eza na langi ya pembe.

awa na moni bolakisi biso ba sapatu na moni sapatu oyo ba fungoli esenga

Awa tomoni moto mingi kuna na sima na liboso awa batu mibale bazo benda nase naba toneaux ebele eza pembeni.

Namoni awa ba fruit ba katikati na mibimba pembeni.

Balakisi biso photo oyo mwana alali na mbeto.

namoni bolakisi biso photo oyo eza kabati mosala nango bandumbaka biloko nyoso na kati

Namoni photo oyo bolakisi biso aza mwana mwasi atelemi na ye, bakangi ye suki kitoko alati na chainette na kingo na ye na bijou na zolo na ye

Na dessin na moni awa eza ba plastic, mbegeti ya plastique eza pembeni

Namoni awa bolakisi biso matiti, matiti oyo eza ya décoration lokola ba fleurs batie pembeni ya ndako

Namoni awa balakisi biso bakisu, musala nayango ezalaka kokata bitu nyonso, bamusuni ba mbisi.

awa namoni eloko ya kopima biloko ya koliya ba sucre ba pomme de terre biloko nyonso ya koliya nde bapima awa

Bidon ya mafuta yako lambela.

namoni bolakisi biso ba foto oyo, ya basi misatu batelemi basepeli makasi bahuti kosomba biloko na bango.

namoni awa bo lakisi biso quartier oyo eza na ndako ebele, na balabala molai na metoka eza nakati

na moni awa mutuka oyo esali accident ekwe nase batu ebele ba telemi pembeni na mutuka ma pneu eza likolo

na photo oyo nazali bongo komona liboso nangai eza esika oyo batekisa biliko ya komia to ya kobakola to ya komela liboso nanga sikasikoyo nazo mona ba discuite oyo bana balingaka komia mingi nazo mona discuite mususu ba sali yango na miliki

awa namoni bolakisi biso biloko oyo eza ba choux ,choux balambalaka yango baliyesaka yango na fufu na loso .

Awa bolakisi biso foto oyo eza mwa mutuka etelemi pembeni ya ndaku ya etage.

photo oyo namoni awa, namoni mwana mwasi bazi kanga ye suki mais ba silisi ye te

awa namoni bolakisi biso moto oyo ya lokolo moko ya sapatou eza ya mibali na basi balataka

aawa namoni photo oyo bolakisi biso eza mbisi abimi namayi amati likolo koliya matiti

Namoni kiti moko basali na matiti.

namoni balakisi biso ka photo oyo motouka etememi na balabala na ndaku mulayi eza pembeni.

eloko oyo namoni photo oyooo eza avocat namoni basi bakati ma parti mibale namoni eza kitoko namoni eza ya bien eza

awa namoni bolakisi biso ba photo oyo ba fruit moko kitoko na citron na safu na kati

eloko oyo tomoni awa balakisibiso namoni eza taba nasimanaye namoni ndeke etelemi nasima yataba taba azoliya matiti

namoni awa ba lakisi biso photo oyo baza bana basi mibale, ba kangi bango suki, baza yaya na leki naye

eloko nazomona awa eza ba camion ba camion ba bengaka ba poo eza ba camion esalaka musala ya komema ba mabanga naba sable pona kotonga ba ndaku

Photo na moni , mwasi afandi naye, ati loboko na kingo, mususu esimbi sakosi na ye, azo seka.

awa na moni bo lalkisi biso mwana mwasi oyo ba kangiye ba mechet ya mulayi ya kitoko a lati na cache nez

Eloko oyo bozolakisa biso awa, namoni eza mashini akosukola bilamba, mashini soki ya Courant ou bien ya gaz, eh! namoni eza mashini yakosukola bilamba

namoni bolakisi biso eloko oyo eza sapatu ya basi eza lokolo moko basi nde balataka sapatu oyo

awa na moni bolakisi biso kingo ya moto elati chenette ya argent eza na medaille

awa na moni bo lakisi biso photo oyo mutuka etelemi na kati ya balabala na moni na mutu ya mokonzi na civile bazo mbonda

awa namoni mwana muke aza muke naza sur abandi kovanda namoni asepeli azali koseka alati ba chaussette na pantalon na T-shirt oseka avandai namoni azo seka alati

Eza café te, eza black seed to, grain noir

na moni bo lakisi biso ba mbisi balongoli bango na mayi, mbisi ezaka kitoko ponako lia na fufu na ndunda na loso.

Awa namoni balakisi biso bakiti oyo eza yakovandela, basaliyango na nzete na matiti.

namoni tata oyo azo seka, namoni aza lokola, azo lamba biloko ya kolya, namoni aza naba tomates, namoni kasi nde alengi alamba biloko ya kolya

Na moni balakisi awa biloko ya menuiserie,

Namoni awa bolakisi biso mwana yamobali, atelemi naye, atye eloko namunoko, alati bamapapa

namoni awa bolakisi biso ba bic eza naba couleur ebele mosala nango ezalaka kokoma nakati ya cahier.

awa namoni bolakisi biso photo oyo. bato batelemi ebele basi na mibali.

Awa balakisi biso, eza nzete moko ya mulayi ya coco nuts.

awa namoni bolakisi biso photo oyo eza libata afandi na nzete alingi akota na mayi.

Eloko nazomona awa eza lopango, nakati yalopango namoni etage, pembeni ya etage namoni bato bazo teka nanzete molayi pembeni yalopango

oyo namoni foto bolakisi biso batu baza nakati ya ndaku munene batelemi basi na mibali

awa namoni bolakisi biso ban mibali oyo bazo beta balle ya basket.

namoni bolakisi biso photo oyo, eza ba fruits balyakaka yango, ezalaka kitoko pe na sante ya batu

Papa oyo avandi nakati yamayi, aza lokola nganga, nganga asalaka nabandoki, naba Satan.

eloko oyo bolakisi biso awa namoni eza ndaku namoni salon na mesa naba divan

namoni awa bolakisi biso ba sportif mwasi baza nakatimya stade bazo beta balle

Awa namoni bisi eza nakati ya balabala ya mabele eza nde neti ememaka esika bazokende namoni nakati batu bavandi.

Awa eza nakati yazando, nakati yabalabala namoni buss, mutu amemi moninga naye na moto.

awa na moni biloko yako lia mbisi yako kauka na fumbua na fufu pembeni ezalaka kitoko makasi

awa namoni bolakisi biso photo oyo eza na kati ya ndaku eza climatiseur epesaka malili soki molunge ezali

Awa na moni bana mibale ya basi baza makulungulu baza na sapato te, na papa na bango na sima.

awa namoni bo lakisi biso batu oyo baza awa, na ndako, batu moko ba telemi, na ba mosusu ba fandi na see, na maman moko alati maputa aza liboso na bango

na moni foto oyo eza ndaku eza ya mulayi eza mulayi makasi mais basilisi kotonga ndaku oyo te.

namoni mwanamwasi oyo atelemi alati roube maputa alatinamapapa naye atiye lobokona loketo naye

Namoni eloko

Photo oyo na moni mitoka mibale ezo kende

namoni nzete ya molayi, pembeni kiti nasima yango ndako moko ya molayi, na mutuka liboso ya ndako, na pembeni namoni bazoteka fanta coca

awa namoni eloko oyo ba lakisi biso eza eloko yako pegne suki esalaka suki kitoko

Oyo ezali ba mafuta ya ko pakola po nzoto ezala kitoko makasi.

Awa na moni mutu afandi na kati ya chariot, na ngambo kuna ba matiti ebele.

namoni awa balabala eza lokola nyoka ekati ba kolosi ebele naba ngomba naba nzete eza nase yaba ngomba wana

Namoni bolakisi biso photo oyo ,namoni batu awa basepeli makasi, bazo bina

awa na moni ba photo oyo ba lakisi biso mibali mibale na mwasi moko baza na kati ya ring

Awa namoni bolakisi biso nzete mulayi, eza naba fruits moko ya rouge, ba fruits Oyo basalaka naango ba jus

awa namoni balakisi biso mapa na kati ya mapa batiye ba eloko kati batiye mayonaise batiye ba misuni ezalaka kitoko

photo oyo namoni liboso nangai, namoni eza balabala, mutuka etelemi, naba etages esima

namoni biloko liboso nangai eza tomate eza kitoko makasi balambisakango na biloko ya kolya ba misuni, ba mbisi esalaka ba salade

awa namoni mutou atelemi pembeni ya mutouka amemi sac naye na moukongo na pembeni naye namoni ndakou ya etage

awa na moni bolakisi biso photo oyo tomoni ndaku eza na kati ya lopango na mama moko eza pembeni ya balabala

namoni batu oyo balakisi biso eza batu ebele balati ba robe ya pembe naba bitambala ya pembe, mibale bazo sauter

na moni awa balakisi biso mafuta ya ko pakola ya nivea , esalaka nzoto kitoko makasi.

Namoni biloko oyo bazolakisa biso, eza nakati ya boutique, eza bamafuta bazoteka, pona batu bazala nanzoto kitoko.

Awa na moni ba nzete ya pondu, na pembeni lupango eza na ndako.

Namoni awa bolakisi biso photo oyo eza ndako kitoko makasi esika bato balalaka

Awa namoni balakisi biso balabala munene, bakati namulongo mibale, nandako pembeni bakangi ba porte naba feunetre

Namoni eloko bozolakisa biso awa, eza bakisi yakomela soki mutu abeli malaria ou bien mutu.

Awa na moni batu batelemi na ndako ya etage ya molai.

namoni mutu oyo avandi nakatiyasalon namoni azokoma nakati ya cahier aza mutu ya mwindo nabaaaaa avandi nakati ya salon naye

awa namoni mobali na mwasi bazo sala salongo nakati ya rigole bazo longola ba salette ba tie bembeni

Eloko oyo bolakisi biso, eza fruit moko, ezalaka kitoko, ezalaka na mayi mingi ebele, babengaka yango water melon

mwana mwasi oyo azo tambola na pembeni ya mutuka oyo aza na eloko ya koliya na maboko naye, na likolo moko nde ezo monana

Awa namoni, motu atelemi liboso na ngai, aza ya pembe, bakangi ye suki, alati na biloko ya matoyi, alati na chaînette na kati ya Kingo.

Namoni biloko oyo bazo lakisa biso awa, namoni eza ba fleurs pembeni na ndako po ezala kitoko.

Mwana mwasi oyo bolakisi biso ,namoni atali likolo ,na maboko atie yango likolo alati soutien ya pembe

namoni bo lakisi biso, carton oyo eza na dessin ya batu, na kati batie kisi ya grippe, soki moto abeli kosokos na miyoyo

awa namoni biloko ya kolya namoni ba kwanga naba misuni otiyango naba sahane naba mayonaise na sosi ya misuni yango

awa namoni bolakisi ngai photo oyo eza tangawizi balambaka yango na biloko ya kolya ezalaka kitoko

Awa balakisi biso lipapa moko mususu eza te,

sapatu oyo batu nde balatako angu basi mibale eza ya pemde naba singa ango pembe

namoni awa bolakisi biso ba mafuta ya kopakola na nzoto, basi bapakolaka, na mibali, eza nakati ya boutique

Namoni balakisi biso ba linzanza, basalaka naango kotonga ndako, nakosala biloko mosusu.

awa namoni biloko oyo batiye nasahani eza ya koliya ba bengaka yango makelele eza na vitamine mingi

eloko oyo balakisi biso awa eza kitanda ,kitanda ya mwana muke namoni eza naba armoir misatu, na peignoir likolo ya kitanda oyo namoni ba jouet ya mwana.

Na moni awa bolakisi biso batu mine yaya atomboli leki na ye, na ba mususu ba zui ye loboko.